Umu danancho, umu dananchoti yineemmohu hatto kalaqotenni fullanoha ikko hattono yanniteteni mannu loossanoha umu gede assine xaqa'mineemmoha umu dananchoti yineemmo .

Daganna maate, daganna maatete yineemmoti ,dagate yineemmoti mittowa gamba yte mitu ollinni heedhanotta mite jirtenni mittowa gamba yte heedhannotta dagate yineemmo, maatete yineemmoti daganna maate yineemmoti, dagate yineemmoti mittowa gamba yte.

Superimaarketete mirte ,superimaarketete mirteti yineemmoti filantino woyi maraxatino mirte gumi callu afamanowati hidhinayiwa ii'i gamba assine abbine worrayiwa superimaarketete mirteti yineemmo.

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshshe yineemmohu baalunku manni xaadannoha hattono tuqu xaadooshsheeti yineemmonka lawishshaho fesibuuke tuqu xaadooshsheeti yineemmohu baalunku manni xaadannoha hattono tuqu xaadoshsheeti yineemmonkanni

Mini uduune, mini uduuneti yineemmohu mine xaqamineemmoho ofollate ikko sagale loosirate ikko hattono goxate ka"ate babbaxeworichita mine hasiisanokkerira xaqa'mineemmoha mini uduuneti yineemmo.

Safote latishsha, safote latishshati yineemmohu hattonno dagate hasiisanoha afirano gede assisanote lawishshaho doogo, waayi, fayyimate mini ,roso'o lawinnori safote latishshati.

daddalo daddalo yineemmohu birra aannonkeha tirfe aannonkeha saadatenni ikko babbaxewore giwirinnuy ikko suuqeteno ikko gobbano ikko birraho qayyareenna tirfaankericho baalanka dadaloho yineemmo

Godo'le godo'le duuchu danniti godo'le no, lamewa beehame ku"u koi ledo godo'linanni godo'leti lawishshaho kowasate godo'le hii'i hoyahoyete godo'le duuchu danniti godo'le no lamewa beehame ku"u koi ledo godo'linanni godo'leti lawishshaho kawase

Minenna gallanni mine ,mineho yineemmohu minu duuchu danihu noo katamaho ijaadhinannihu no gaxarehu noonkanni gallanni mineti yineemmohu mannano ikko saadano minenna gallanni mine ,mineho yineemmohu minu duuchu dannihu noonkanni.

Hijaara, hjiaaraho yineemmohu duuchu garihu hijaaru noonkanni hattono gaxarete hijaadhinnannihu, katamaho hijaadhinnannihu ii'i gallateno, ii'i daddolloho hijaadhinanniha baallanka hijaaraho yineemmo.

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu saadateno ikko laalchono ikko bobbanke loonsanniha baallankanni giwirinnaho yineemmohu saadateno laalcho.

Koattete yineemmoti lekkankera wodhineemmota fa'nancho koatte lekka dibbanno koatte meyaate koatte labbaahu koatte duuchu dani koatte notenne baala koattete yoneemmo

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqote yineemmoti kaaliiqinni kalaqantinote baatto ikkitto gottima xeichame ikkitto konne baalla kalaqote, qoxxeessaho yineemmohu kalaqote affamano qoxxeesu ,qoxxeessa biifinoha lagicha gottima ikkinoha konne baalla qoxxeessaho yinnanni.

Tuqu xaadooshsheeti yineemmohu daga xaaddannoha ikkanna lawishshaho feesibuuke Tikitooke waatisappe inistaagiraame kuri baalankanni miidiyaaoo lawewoore tuqu xaadooshsheeti yineemmo

giwirinna giwirinnaho yineemmohu hattono loosirate ceote baatto loonse ka'ne saada ce'ne yannamitte ikkewo garinni woyyaawino garinni woyaawino laalcho giwirinnaho yineemmo

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mineti yineemmohu, bunu mineti yineemmohu buna anganni mineti, sagalete mineti yineemmohu saga'linanni mineti, bununna sagalete mineti yineemmohu sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemmohu buna anganni mineti.

Baattote ofollonna dhagge, baattote ofollonna dhagge yineemmoti baatto duuchu garinni ofolittanno hate likkenni ofollote dhaggese heedhanose alichamenna worichame iibbadonna qiidado yinnanni umise dhagge garinni ofollosenni baatto bandanni.

Babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu babbaxxewoo danihu no uddi'neemmihu sagale loosi'neemmohu mitu ofollate xaqqa'mineemmohu babbaxxino dani uduunnichi no konnira Babbaxxino dani uduunnichooti yineemmo